Omagumbo nenge omahala ngoka gomavululukilo, ohapu kala pu na ehala ndyoka omuntu ta vulu okukala a kuutumba e ta tala nkene etango tali ka pa oyana.

Oondjuhwa ohadhi munwa nomalalakano ogendji. Ohadhi munwa opo dhi vale omayi, ga vule okuka landithwa, opo aantu ya mone mo iisimpo. Omathimbo gamwe ohadhi munwa, opo dhi gandje onyama.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka yasimana mokukalamwenyo komuwambo, oshoka ongombe ohayi vulu oku landithwapo aantu etaya mono iisimpo yavule oku kiikwatha.

Aantu ngele taya katalela po moshikunino shiinamwenyo ohaya yi noohauto dhoka dha nuninwa oku enda moshikunino shika nohaya kukililwa opo kaaya zemo nando moshihauto shawo.

Aantu ngele yahala okukwata oohi odhindji oha ye ya momwaalu omunene opo yavule okukwathelathana opo yatule onete onene momeya yavule okukwata oohi odhindji nokonima opo yatopolelathane osheelelwa shika.

Opu na aanafaalama mboka haya munine oohi dhawo muundama mboka wa tungwa po. Po opu na mboka haya munine oohi dhawo muundama mboka hawu landwa moositola noshowo uundama mboka hawu kala wa fulwa e tawu tulwa othayila.

Pomahala ngoka goku talelapo, ohapu kala puna ehala ndyoka aantu taya vulu oku kuutumba, opo ya tale nkene etango tali kapa oyana.

Oohi ngele dha kwatwa ohadhi opalekwa nawa manga inaadhi falwa dhi ka landithwe nenge dhi ka telekwe, ano ohadhi kuthwa nee iinima mbyoka inaayi uthwa okuliwa.

Opuna omashina ngoka haga ningi omwidhi, omwidhi ngoka ohagu falwa koofaalama tagu kalandithwa nenge gwiimuna.

Muuyuni muka omu na omahala omawanawa gomatelopo nenge gomavululukilo, ngoka ha ga kala ga tungwa nawa noha ga hili aantu.

Opuna aantu mboka ye hole okutungila komikunkilo dhomeya, ano oye hole sho ehala ndoka hali kala ta li monika.

Aanafalama mboka haya munu oohi opo ya gamene oohi dhawo komikithi , oha ya tulako oonete kombanda yokandama moka mu na oohi opo yedhi gamene komafo ngoka haga gwile momeya nenge komadhila.

Asntu mboka ha tu ya ithana, aakwankala mboka ya liko nale, okwa li ha ya thaneke komamanya ge li mondundu, ha ya thanekeko omathano.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka hashi monika nawa noonkondo, omolwa omalwaala gayo ngoka geli gaali. Olwaala olu luudhe nosho wo olwaala olu tokele.

Mombuga ohamu adhika oondundu odhindji kombanda yoondundu ohatu adha kuna omamanya ogendji nopokati komamanya ngoka oto adha pwamena omwiidhi nenge omiti.

Moondundu ito adha mo owala omamanya ogo ageke nenge uumeno mboka hawu kala wa mena kombanda yoondundu. Oto adhako woo uundama womeya.

Aanafalama ohaya munu uuyuhwena opo uuyuhwena mbuka wu koke, wu ninge oondjuhwa oonene. Yo ya vule oku wu landitha.

Omahala ngoka goku iyuvithila nawa, nenge gomavululukwepo, ohaga kala ge li pokuma pwaziza, nohapu kala puna esiga lyokuyotha oonyama.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shoka shina ombili. Ondjamba ihayi hindwa, nuuna yahindwa ohayi geye, noya nika oshiponga, oshoka otayi vulu okudhipaga omuntu.

Eshito lyoondundu ewanawa ngiini? Eshito ndika olyo ihe ha li hili aataleli po yeye moshilongo yo yeye ya kuthe omathano niinima yilwe.

Opuna uundama wa yooloka mboka hawu muninwa oohi. Puna uundama mboka hawu kala wa tungwa, nosho wo uundama mboka hawu landwa mositola, nenge uundama mbwiyaka hawu fulwa eta mu tulwa othayila.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaya tula onete onene kombanda yuundama mboka, etaya sile oohi dhawo oshimpwiyu mokudhipa iikulya kehe esiku.

Aanafaalama mboka yena iikunino iinene ihaya longitha omayemele oku tekela iimeno yawo, ihe ohaya kala yena oopayipi dha taakana moshikunino ashihe.

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa, oondjuhwa ndhika ohadhi kala dhina omalwaala ga yooloka, puna oondjuhwa ndhoka hadhi kala dhina olwaala olutokele, nadhilwe.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno yawo megumbo ndyoka ezizi. Ohaya kala yakuna iimeno yawo yili momikweyo nohayi kala tayi monika nawa noya silwa oshimpwiyu.

Aanafaalama oyena omikalo dha yoolokathana dhoku tekela iimeno yawo. Opuna mboka haya longitha omukalo gominino dhoka hadhi kala dha tayakana moshikunino ashihe, dha tsuwa uumbululu uushona opo dhi vule oku tekela iimeno.

Aanafaalama ihaya munu owala oohi ihe ohaya munu woo oondjuhwa. Ohaya munu oondjuhwa nelalakano opo dhi vale omayi yo ya vule oku ke ga landitha.

Muuyuni omu na omashina gi ili nogi ili ngoka haga longo iilonga ya yoolokathana. Opu na omambakumbaku, nosho wo omashina ngoka goku longekidha omwiidhi.

Aanafalama ihaya longitha we omukalo goku tekela iimeno yawo nomayele oya huma komeho paife ohaya longitha ominino dhaatakana noshikunino.

Ompanda oyo oshinamwenyo shimwe sha simana noonkondo moshilongo. Ompanda oyi na ooniga ndhoka hadhi longithwa okunduluka po iinima oyindji ngaashi omiti.

Ongombe oyo oshinamwenyo shoka shasimana noonkondo, oshoka ongombe ohayi tupe oshipa, omahini, omagadhi noshowo onyama.

Aantu mboka yena oofalama dhomahangu ngele omahangu ga adha pethimbo lyago ohaya teya nduno. Nokonima yokuteya ohaya tege iilya yikukute nawa sho yili kolupale, opo yivule okuyungulwa.

Oshigandhi osho shimwe shomiinima mbyoka hayi longithwa kAawambo, opo ya vule okupungulila mo iilya yawo konima ya yungula.

Oohi ngele dha adha pethimbo aanafalama ohaya kuthamo omeya muundama tamu thigala owala omeya omashona oohi ee taye dhi kuthamo yavule okukalanditha dho dhimwe tadhi ningi iihelelwa yokomagumbo.

Kombanda yoondundu ohaku kala ku na omamanya, omwiidhi nosho wo omiti ndhoka tadhi vulu okumena momanya.

Oohi ndhoka hadhi munwa ohadhi kala dhi na omalwaala ga yoolokatha. Oha pukala pu na oohi ndhoka ooshunga, oohi oontiligane nenge dhimwe dhi na omalwaala omaluudhe.

Kombanda yoondundu thimbo limwe oto adha kwa mena omiti odhindji nomathimbo gamwe oto adha ku na omiti omishona, ohaku kala wo kwa mena omwiidhi.

Aanafalama mboka haya longo niimeno yimwepo ihayi kunwa mevi ihe ohayi kunwa manga muupoto nenge muunayilona uuludhe shampa ihe yakoko nawa opo ihe tayi ka tsikwa.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shimwe shoka shanika oshiponga noonkondo, Onkoshi iha yili omwiidhi Ihe oha yili owala onyama.

Oongombe ndhoka hadhi kala mehala lyo ku monena, ngele osha thiki pethimbo lyokulya, kehe ongombe ohayi kala yi li mehala lya yo, ye etako omutse.

Oohi ngele dhakwatwa ihadhi tulwa owala mombiga ihe ohadhi opalekwa manga, ano tadhi tandwa etadhi kuthwa iinima mbyoka inaayi pumbwa okuliwa.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi monika nawa. Onduli oyi na othingo onde nomagulu omale, ohayi adhika momithitu noshowo mEtosha.

Eshina lyokulongekidha evi opo omuntu akune iimeno ye, yo yivule okukoka yi ete iiyemo.

Eshito lyoondundu ohali kala ta li monika nawa ngiini ngele we li talela kokule. Uumeno wa mena kombanda yoondundu ota wu monikitha oondundu nawa oshoka oha wu kala wa ziza nawa.

Ongombe oyo oshinamwenyo shoka shasimana noonkondo oshoka ongombe ohayi tekulwa etayi koko nokonima sho yakoka aantu ngele oya pumbwa iimaliwa ohapuzi yimwe nenge mbali dhoka tadhi kalandithwa opo aantu yamone iisimpo yokwiikwatha.

Aanafalama mboka haya longo niimeno, yamwe ohaya kunu iimeno yawo muunayilona uuluudhe, nenge muupoto, opo ihe konima taya kunu mevi.

Omahala goma vululukilo nenge goma talelepo, oha gakala gatungwa nawa hapu kala puna niimeno yasilwa oshimpwiyu nohayi monika nawa.

Mombuga nonando ihamu mono omuloka gwa gwana, to adha mwa mena omiti, noshowo omwiidhi dhoka hadhi kala dhina omwenyo uule wethimbo, nonando ihadhi mono omeya.

Oohi ngele dha adha aanafalama ohaya kuthamo omeya gamwe moondama opo ya vule oku kwata oohi yedhi tule momayemele nenge monayilona ya vule okuka landitha nenge dhi ninge dhoshelelwa.

Aanafaalama mboka hya tameka ongeshefa yawo yoku muna oohi ihe kayenasha oshimaliwa shokulanda uundama mboka hawu landithwa moositola, ohaa fulu owala elambo enene, etaya tula othayila kohi, nokonima taya tulamo omeya, noohi dhawo.

Mombuga omu na oondundu, na iha mu mono omuloka gwa gwana shoosho to adha mu na omiti omishona nomwiidhi gwa kukuta omathimbo ogamwe.

Oshigandhi osho ehala ndyoka hali pungulwa iilya, uuna aantu ya mana okuyungula.

Aantu mboka haya kwata oohi, oha yi dhi kwata noonete dha yooloka muunene. Puna oonete ndhoka oonenene nosho woo oonete dhoka dhopokati, naamboka uushona.

Opuna omambakumbaku ngoka haga longo iilonga yi ili noyi ili, puna omambakumbaku ngoka haga longekidha evi aantu opo yakune iikunomwa yawo nosho wo omambakumbaku ngoka haga longekidha omwidhi opo omwidhi ngoka gufalwe koofaalama kiinamwenyo.

Opuna uushina womaludhi wa yooloka mboka wa nuninwa okulongekidha evi opo aanafaalama ya kune iikunomwa yawo.

Aanafaalama mboka yena oohi odhindji ihaye dhi tula mokandama okanene, ihe ohaya topola uundama uushona, etaya topola oohi ndhika.

Aanafaalama mboka ye na uundama wa wathika pu une moka taya munine mo oohi ohaya kala ya tula po emanya li na edhina kutya okandama hano okatingapi.

Aanafaalama mboka yena iikunino iinene manga iimeno inayi mena ohaya tula mo nale oominino dhataakana moshikunino ashihe, kehe mpoka ya kuna po ohaya tula po okati yandhindhilikepo.

Aantu mboka haya munu oohi, ohaye dhi munine omahala ga yooloka. Opuna uundama mboka wa tungwa po nevi, oshowo opuna uundama mboka hawu landwa moositola, noshowo uundama mboka hawu tulwa oothayila.

Momahala ngoka goku talelapo ngaashi oshikunino shiinamwenyo, ohamu kala muna omadhidhiliko, taga lombwele aantu shoka yena oku ninga naashoka yaana okuninga.

Oondunda dhopashiwambo, aluhe nege omathimbo ga mwe oto adha dha kumbwa nomwiidhi ee ta dhi tulwa iiti nenge oondhopi moluha.

Onduli oyo oshinamwenyo sha shitwa shi na othingo ondeendeeka, opo shi vule okulya komiti ndhoka omileeeleka. Osha shitwa wo shi na omagulu omaleeleeka.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo ndjoka hayi hili aataleli okuza kiilonga yayoloka. Onduli oyina omutse omushona nosho woo othingo nomagulu omaleleka.

Shimbungu oshinamwenyo shimwe ha shi kala momuthitu. Oshinamwenyo shika oha shi li onyama, na ohashi monika oshitilithi ngele wa tsakanene nasho.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno ngaashi omatama oha yeyi ningile uungodhi mboka hawu kala wuli wa taakana moshikunino hono omatama haga koko ga landula uungodhi mbu

Aanafaalama mboka yena Oofalalama oonene oyena omukalo goku tekela iimeno yawo taya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha taakana miimeno yawo.

Pomahala goma vululukilo nenge goma talelepo ohapu kala tapu monika nawa oshoka kehe esiku ohapu silwa oshimpwiyu.

Omahala ngoka gomavulukilo ohapu kala puna iimeno ya ziza nawa oshowo ohapu kala puna esiga lya ningwa miitenda lyokuyotha onyama

Komukunkulofuta, oto adha ko kuna omadhila, nosho wo ohaku kala kuna uumanya uushona mboka hawu zi mefuta.

Aanangeshefa oyo aantu yamwe to adha taya landitha kehe shimwe, opo ya vule okwiimonena iisimpo ya vule okweeta omboloto poshitaafula.

Omiti odha simana oshoka oko hakuzi iipilangi mbyono hayi longithwa oku ndulukapo iipundi, nosho wo iitafula, nenge oombete, nenge ooskopa.

Onduli oyo oshimaliwa shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi hili aatalelipo, ano oshinamwenyo shika oshina othingo noshowo omagulu omaleeleeka.

Opuna omagumbo gamwe ngoka haga adhika mokati kombuga . Ga nuninwa kehe omutalelipo ngoka teya oku tala nkene ombuga yili.

Pomahala gomavululukilo aluhe ohapu kala ngaa puna okandama kaantu mboka yahala oku iyuvitha nawa momeya. Omo nee hayayi mokandama moka etaya kala taya dhana nomeya .

Aanafaalama mboka haya munu oohi. Ohaye dhi sile oshimpwiyu oku dhipa iilya kehe esiku . Nosho woo oku tula mo omeya gayela muundama moka.

Aanafalama mboka yena iikunino iinene ihaya tekele iikunino yawo nomayemele, ihe ohaya longitha omikalo dha yoolokathana mokutekela iikunino yawo.

Onduli oshinamwenyo shimwe shoka shina othingo ondeendeka, nomagulu omale. Onduli ohayi li omafo ngoka geli komiti omili nohayi adhika mEtosha.

Aantu ohaya ki iyuvitha nawa komahala ngoka ga ziza nawa, haya faalele iipundi noshowo esiga lyawo lyokuyotha okanyama.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaye dhi tulile mo uupoto woku tula iikulya osho wo uupoto womeya. Uupoto mboka ohawu kala wulu waandjakanekwa mehala ndyoka.

Ongalamwithi yaShiteni ndjoka yi li pamwe nokamboga ka telekwa nawa notaka monika nawa. Iikulya mbika oyipaShiwambo.

Iinamwenyo ngele tayi napa pokuma puna iikulya ya gwa gwana nawa, ngaashi oomwiidhi nenge omiti dha ziza nawa, iinamwenyo oha yipaluka nawa noha yikala yu uvite ombili, oto tala owala komalutu gawo.

Epya ngele lya pululwa eta mu kunwa omahangu, okonima omahangu ngano shampa ga koko etaga thiki pethimbo lyoku tetwa, aantu ohaya tameke ihe nokuyungula.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shoka shi na ombili. Ondjamba ohayi adhika mEtosha nosho wo miishiindalongo mbyoka yi li popepi naNamibia.

Aantu mboka haya munu oohi ohaye dhi sile momikalo dha yooloka. Haya tula ko uunete kombanda yuundama, opo ya gande omafo nenge iiyagaya yi gwile momeya.

Iinamwenyo ohayi kala yuuvite ombili nuugumbo ngele tayi napa pokuma puudha iikulya.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yina ombili. Ondjamba ihayi hindi omuntu ,ihe ngele omuntu okwa hindi ondjamba otamono uuyuni neso lili popepi.

Kombanda yoondundu oto adha kwamena omiti dhayoloka thana, momathimbo gamwe ihadhi kala odhindji nokuli omolwa omuloka goka ihangumonika ngwangwana.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shina oonkondo shivule iinamwenyo iikwawo. Ondjamba shampa weyi geyitha otayi vulu okukudhipaga.

Ope na iimeno mbyoka hayi mene mombuga, nonando mombuga ihamu mono omuloka gwa gwana, Iimeno mbika ohayi hupu nawa.

Aantu mboka haya munu oohi, oohi ndhoka hadhi kala dhili muundama ihe kombanda yokandama kaku na sha okanete, ohaya kala yena esiloshimpwiyu lyoku opaleka mokandama esiku nesiku, opo oohi kaadhi kwatwe komukithi.

Moondundu ngele ina mulokwa iimeno mbyoka hayi kala yamena kombanda, ohayi tameke okukala yina omafo gakukuta nosho wo omwidhi nago ohagu tameke tagu kukuta.

Aanafaalama oha ya kunu iimeno yawo, muunailonga uuluudhe, eta ye yi tula melandulathano opo ya tseye kutya iimeno yoludhi nduno oyili kehala huka nenge hwiyaka.

Momahala ngoka gokulila ohaga kala goopalekwa lela. Oto adha muna omalamba ngoka haga monika nawa noshowo iipundi hayi monika nawa kamana.

Mombuga ito adha mo owala mwabugalala inaamu mena sha nenge tutye kombanda yomamanya inaaku mena sha. Ihe opuna oondundu dhimwe ndhono hadhi kala dhina evi ewanawa kwa mena omiti, nongele omvula ya loka omiti ndhika ohadhi kala dha ziza nawa.

Aanafaalama ohaya kunu iinima yawo yi ili noyi ili naasho taye ke yi teya, ohaya teya iinima oyindji noonkondo ngaashi mboka haya kunu oonyanga, oonyanga ohadhi kala odhindji noonkondo.

Omunafaalana ngele ta kunu iimeno ngaashi omatama, mbyoka hayi kala yi li megumbo ezizi, ohayi kunwa yili momikweyo ya lambathana.

Aantu ngele taa muna oohi, ngele taye dhi kutha pehala limwe yedhi ukitha kehala ekwawo ohaye dhi tula moonayilona taya tula mo omeya opo kaa dhi dhengwe kombepo, naashi taye dhi tula mehala moka tadhi kala tadhi kokele oha ya patulula ihe oonayilona dhoka e tadhi yi mokandama mo.

Aanafaalama oye na omikalo dhi ili nodhi ili dhokukwata oohi pe na mboka haya kwata oohi noonete oonene noshowo mbono haya kwata oohi noonete oonshona.

Ngele omuntu owa sa ondjala oho vulu okuya pehala ndoka hali landitha iikulya eto pula wu pewe okayaha koye kena ondjuhwa yoye yopashiwambo, ongalamwithi yaluteni osho okambonga keli pooha.

Aanafaalama ohaya longitha omashina nenge tutye uushina wu ili mokulongekidha evi lyawo, opo ya vule okukuna oonkenya dhawo.

Ongombe oyo oshinamwenyo sha simana monkalamweyo yOmuwambo. Ongombe ohayi zi omahini ngono haga vulu okulandithwa ndele aantu taya mono iiyemo. Ohayi zi wo onyama.

Uudhila owu li pamaludhi ga yoolokathana. Uudhila ohawu tungu omagumbo gawo tawu tungile momiti, taya longitha omwiidhi nenge iiti.

Aanafaalama ihaya munu owala oondjuhwa nenge oohi, nenge oongombe nenge iingulu. Ihe opuna aanafaalama mbono haya munu uuyuhwena, ano shampa wazi meyi wo otawu tulwa mehala limwe wu kokelemo nazigo tawu ningi oondjuhwa oonene.

Aantu ngele taya munu nenge taya tameke okandama kawo ko kumuna oohi yamwe ohaya fulu evi ya ninge po elambo enene etaya tula po othayila opo ihe taya tula mo oohi dhawo.

Ehala lyokwiiyuvitha nawa lili mokati kombuga. Opena iimeno nomiti dhaziza nawa.

Aanafalama yamwe nge taya kunu iimeno yawo iheyi kunu yuukilila mevi ihe yamwe ohayeyi kunu muundjato wuunayilona uuludhe.

Aanafalama oyena omikalo dhawo dhayoloka mokutekela iimeno yawo pena mboka haya kala yatega omvula yilok, pena mboka haya longitha opayipi noshowo mboka haya longitha omashina.

Aanafaalama mboka ye nasha mondjato, ohaya kala ye na omashina ngoka goku kokeka iimeno yawo. Iimeno mbika ihayi mono etango ihe ohayi koko kuuyelele womalamba.

Iikunino yopashinanena aantu ohaya kunu uumeno wawo muupoto uuludhe mboka hawu kala wuli meni lyetungo enene. Iimeno mbika ihayi mono etango ihe ohayi kala tayi minikilwa komalamba, ohayi koko kuyelele womalamba.

Kahenge, oha dhi adhika metosha nenge piilongo mbyoka yo puushiinda. Oshinamwenyo shika oshina oonkondo.

Moombuga omuna oondundu noshowo koondundu hono ohaku kala kwamena omiti nenge omwiidhi

Opu na iimeno mbyoka hayi kala ya kunwa yi li momukweyo, ano ya lambathana yo oya siikilwa nothayila onene.

Aantu momikunda ngele ya hala oku kwata omwaalu gwoohi odhindji, ohaya kala momwaalu omunene. Ohashi kala oshipu okulongitha onete ndjoka onene wo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ngele dha thiki pethimbo ohaya kutha mo omeya mondaama moka ya li taya munine oohi e taye ke dhi landitha po nenge dhimwe dhi ninge osheelelwa.

Aanafaalama ngele taya munu oohi ohaye dhi topola muumbalumbalu w iili nowi ili, puna mboka hawu kala muunima wawo ndhoka oshona po opuna ndhoka dhopokati naadhoka onene.

Aanafalama mboka ye na uundama moka haya munu oohi oha yedhi sile oshimpwiyu esiku kehe moku dhi pa iikulya noshowo oku opaleka omeya moka oohi dhili.

Aanafaalama mboka yena iikunino iishona ihaya longitha omambakumbaku oku longekidhe evi lyawo opo ya kune oonkenya dhawo ihe opuna iishona mboka wa nuninwa iilonga mbi iishona ngaashi uushina mboka woku longekidha evi pehala eshona opo omuntu a vule oku longekidha evi lye.

Aanangeshefa nenge tutye aanafalama mbono haya munu oohi ohaye dhi tekula nawa etaye dhi pe iikulya noshampa dha thiki pethimbo lyawo ohaye dhi kutha mo momeya etaye kedhi landitha dho dhimwe taye dhi ningi osheelelwa.

Onkoshi oyo shinamwenyo shimwe sha nika oshiponga nonkondo, onkoshi ihayi li omwidhi ihe ohayi hupu owala mokulya onyama.

Oondundu ohadhi monika nawa noonkondo oshowo ohadhi hili aantu ye ye ya talele po oshilongo, oshoka koondundu hoka ohaku kala kwa mena nande uumeno, mboka hawu kala wa ziza nawa, aantu taye wu thaneke e taa faalele ooyakwawo ya ka tale.

Aantu ngele taya kwata oohi, ohaya vulu okukala yaali nenge yatatu, taya longitha onete onene opo ya kwate oohi odhindji nokonima ya topolelathana.

Itashi vulika nande moshilongo mu kale kamuna omagumbo ngoka ga nuninwa aatalelipo mboka hayeya moshilongo.

Momithitu ohamu kala mu na omiti noshowo omwiidhi gwa ziza nawa. Ohamu adhika wo omamanya noshowo ohamu kala mu na iinamwenyo mboka hayi kala tayi li omafo gayo nawa.

Aanafalama mboka haya longitha egumbo ezizi okukuna iikunomwa yawo, oha ye yi kunu yi li momikweyo nomuhamu kala muna oopayipi dha taakana mokati kiimeno mbyoka.

Iikwamawawa oyindji oyi na omalwaala gayo ga yoolokathana. Pu na mbyoka yi na olwaala oluluudhe nenge olutookele nosho tuu.

Aanafalama mboka yena uundama woohi, ohaya gamene oohi dhawo komikithi dha yoolokothana oshoka ohaya tulako oonete kombanda yuundama hoka, opo yedhi gamene.

Mombuga ohamu kala muna oondundu odhindji , Oondundu dhimwe ohadhi kala dha ningwa po momamanya ogo ageke ihe dhimwe ohadhi kala ngaa dhina omiti dhamena kombanda.

Aantu ngele taamunu oohi, ohaaningi uundama moka haatula oohi, taakala tayedhipelemo iikulya nosho woo okudhitulilamo omeya gayela.

Mefuta ohamu kala muna iinamwenyo yi ili noyi ili. Ohamu kala muna oohi, oombwa dhomomeya noshowo oohi dhi oonene.

Aanafaalama mboka yena iimaliwa mondjato . Ohaya kala yena omashina goku kokeka iimeno . Nonkee ano ihaya longithawe evi ihe ohaya longitha omashina ngano oku tekela noku kokeka iimeno.

Moondundu ohamu kala muna uuhala mboka hawu kala wuna omeya noshowo moondundu ohamu kala mwa mwena iimeno, yimwe ohayi kala ya ziza, yimwe ohayi kala ya kukuta omolwa omvula.

Pomahala gomatalelepo nenge momagumbo ngoka ga nuninwa aatalelipo ohapu kala tapu monika nawa noshowo iipundi mbyoka hayi kala ya longelwa po ohayi kala ya longwa nawa. Opu na wo ehala lyokutala etango ngele tali ningine.

Eshito ewanawa ngiini! Opena eshito ndoka lyomeya haga kala taga kunguluka komamanya taga gwile muundama uushona, hawu kala pevi lyokandundu hoka taka kunguluka omeya. Ano ohasbi kala tashi monika nawa, na ohashi nana aatalelipo.

Otuna uundama mboka wanuninwa aantu ngaashi uunona mboka uushona. Ohamu tulwa omeya uunona etawu ka yoga, ano tawu kala wuli mono tawu dhana, tawu iyuvitha nawa.

Iimeno mbyoka hayi kala yakunwa momashina, ihayi mono etango, ihe ohayi koko owala kuuyelele womalamba ngoka geli moofaabulika mono.

Aantu mboka haya munu oohi ohaya sile oohi dhawo oshimpwiyu, ohaye dhi pe okulya kehe esiku e taye dhi tulile mo omeya ga yela.

Methimbo lyopayife aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku oku pulula omapya gawo. Monale aantu okwali haya longitha oongombe. Ethimbo sho tali ende lyuuka komeho noshowo iinima nayo otayi ende tayi lunduluka.

Moondundu ohamu kala mu na omamanya omanene. Nonando ihamu mono omuloka gwa gwana, oto adha uumeno wa mena kombanda yomamanya, nenge pokati. Thimbo limwe ohawu kala wa ziza nawa nethimbo limwe ohawu kala wa kukuta.

Mombuga omuna oondundu odhindji nokombanda yoondundu hoka oto adha ko iimeno nenge omiti. Omathimbo gamwe ohadhi kala dha ziza nawa nongele inadhi mona omuloka gwa gwana nawa ohadhi kala dha kukuta.

Aanafaalama ngele taya munu oohi kombaanda yokandama ohaya kala ya tulako okanete ,,kokanete hoka oko haku gwile omafo niinima iikwawo mbyoka tayi vulu oku luushika omeya goohi.

Iimeno mbyoka twaa adha megumbo lyoka ezizi otwa adha ya kuna momikweyo nohayi kala tayi monika nawa nohashi ningi oshipu kwaango ha tekele iimeno mbyo.

Aanafaalama ngele ta ya longekidha evi lyawo lyoku kuna nenge ta ya kutha mo uumwiidhi mboka ha wu kala wa mena mokati kiimeno ya wo, oha ya longitha uushina mboka uushona opo ya kuthe mo omwiidhi ngoka nenge iinima mbyoka ya mena moshikunino.

Aanafaalama mbono yena nenge tutye haya munu oohi ohaye dhi sile oshimpwiyu nokudhipa iikulya noshowo okudhi kaleka mokandama kayela opo kaadhi kwatwe komikithi.

Aanafaalama mboka haya munu oohi , ohaye dhi sile oshimpwiyu gesiku nesiku. Ohayayi mokandama koohi, taye shi tulamo noku opalekamo , taya tulamo omeya gayela noshowoo okukalekamo mwayela.

Aanafaalama ohaya muna iinamwenyo yiili noyiili, pena mboka haamuna oohi, iingulu, oondjuhwa, oombaka nayilwe.

Monale aantu okwali halongitha Oongombe nenge Oondongi okupulula omapya gawo ihe ethimbo tali ende tali yi komeho aantu mopaife ohalongitha omambakumbaku.

Aantu ngele taya kwata oohi odhindji, ihapu kala owala omuntu gumwe , ihe ohaya kala oyendji. Kehe gumwe okwa kwata kombinga ye yonete opo yavule okukwata oohi odhindji noonkondo.

Aanafalama ohaya kunu oohi pamukalo dha yooloka. Opena mbono yena uundama watungwa haya tulamo owala omeya taya tulamo oohi dhawo, eta yedhi pelemo iikulya. Po opu na yamwe mbono yena uundama wuna oothayila kohi mono haya tulamo omeya.

Opena iimeno mbyoka ihaayi koko nenge tutye ihaayi mene shampa yakunwa mevi. Ano aanafalama yamwe oyena oofaalama dhomashina, mono haya kokeke mo iimeno yawo etayi koko, tayi kokekwa komashina.

Aanafaalama mboka yena sha mondjato ohaya kala yena oofaalama dhawo ndhono hadhi kala dhina omashina mono haya kunu mo iimeno yawo tayi kala tayi kokekwa komashina ngo.

Aatalelipo ngele taye ya okutalela po moshilongo opu na iiyenditho mbyoka ya nuninwa okuhumbata aantu mboka ya kale taya ende moshikunino shiinamwenyo, opo aantu ya tale iinamwenyo yi ili noyi ili.

Onyanga oyo yimwe yomiihulunde mbyoka hayi yi. Mombiga ohamu tetelwa oonyanga, omatama oshowo yilwe. Oonyanga odhasimana oshoka ohadhi nikitha nawa mombiga noshowo ohashi opaleke osheelelwa mombiga.

Aanafaalama ohaya tekele omapya gawo nenge iikunino yawo pamikalo dhayoolokathana. Opu na mboka haya tege omvula naamboka haya longitha ominino.

Otuna uudhila mboka wu hole oku kala pomikunkulo dhomeya hawu kala tawu kongo uuhi mbwiya uushona hawu kala wuli momeya nenge iikulya yimwe.

Aanafalama mbono yena iikunino iinene, ihaya longitha uuyemele okutekela iimeno yawo, ihe ohaya kala yena ominino ndhoka hadhi kala dhataakana moshikunino, hadhi tekele mpoka pwa kunwa oshimeno.

Aanafalama oyena uushina owundji wa yooloka woku longekidha evi opo ya vule oku kuna iikunomwa yawo. Opena uushina mboka hawu kala uushona lela wo opena mboka hawu kala wo pokati nomambakumbaku gogene ngo omanene.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shimwe to adha mEtosha ihe oshinamwenyo sika osha nika oshiponga noonkondo oshoka ohashi li owala kehe onyama.

Ongombe oyo oshinamwenyo sha simanekwa kAawambo, oshoka ongombe ohayi zi omahini noshowo onyama. Iinima mbika ohayi vulu okulandithwa, omuntu e ta mono mo iisimpo ye.

Opuna omaludhi ge li gaali goondundu. Opuna oondundu ndhoka dhaningwapo kevi olyo alike, oshowo oondundu ndhono dhaningwapo komamanya ogo ageke.

Moshilongo shetu Namibia opena omahala mpoka ganuninwa iinamwenyo ano iinamwenyo mbyoka itayi vulu okukala mokati kaantu. Ano ohayi falwa ne komahala hono yi ka kale yagamenwa yoyi hile aatalelipo yeye moshilongo ya etemo woo oshimaliwa shoka tashi fala eliko lyoshilongo pombanda.

Aluhe komunkulofuta oto adha ko oondhila ndhoka hadhi kala dha tega uuhi mboka uushona tawu umbwa mo mefuta.

Methimbo ndika lyopashinanena aanafalama ihaya longitha we Oongombe nenge Oondongi uunene okupulula nenge okulongekidha omavi gawo opo yakune iikunomwa yawo, ihe opena omambakumbaku ngoka ganuninwa iilonga mbyoka. Omambakumbaku ngano ohaga yooloka ihe.

Onduli oyo yimwe yominamwenyo mbyoka hayi adhika metosha. Onduli ohayi nana aatalelipo yeye moshilongo ye ye ya tale nkene yili po.

Pomahala goku vululukwa, ohapu kala pena iipundi yi li iyali yoku lala nenge yoku kuutumba, omuntu sho tazi momeya. Opena wo oka ndama koku yoga, omuntu ngele uuvite uupyu eta ka yoga.

Egulu oshishitwa shimwe hashi monika nawa. Ohaku kala kuna iikogo. Oha ku kala kuna oonyothi ngele etango lya toko osho wo omwedhi netango lyolyene ngele kuna omutenya.

Aanafaalama oyendji mboka haya longo niimeno, ohaye ya pamwe opo ya topolelathane uunongo, yi ilonge opo ya vule oku kokeka iimeno yawo nawa.

Momithitu nenge tutye moondundu, ohamukala muna okandjila hoka hakeende aantu taazi kehala lyawo yuuka kehala ekwawo.

Aanafaalama mboka yena uundama owundji woohi ohaakala yenapo oka kuma hoka yashaga onomola yoka ndama hoka kutya okatingapi opo yakale yapukuluka esiku kehe.

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohaya kala ye na esilo shimpwiyu lyokukala yakaleka uundama woohi wayela ethimbo nethimbo opo oohi kaadhi kwatwe komikithi.

Pomahala ngoka gomavululukilo ohapu kala pena iipundi yoku kuutumba nosho wo iipundi yokulala omuntu ngele azi momeya.

Onkanga oyo oshinamwenyo shoka shina onyama ontoye, iinamwenyo nenge tutye iikwamawawa mbika, opuna aanafaalama mboka haya kala ye yina momagumbo gawo nosho wo oto vulu wo okuyi adha momithitu.

Oshigadhi osho ehala mono hamu pungulilwa iilya ngele yatewa eta yi opalekwa nawa okuza mepya.

Oongombe odho dhimwe dha simana mokukalamwenyo komuntu, oshoka ongombe otayi vulu okulandithwa po kiimaliwa oyindji. Iimaliwa mbika tayi longithwa okulanda iikulya megumbo, nenge iipumbiwa yilwe.

Opena omashina ngoka geli momaludhi gi ili nogi ili ganuninwa okulongekidha evi. Aanafaalama ngele taya longekidha evi lyawo opo yakune oonkenya dhawo, inaya pumbwa we okulongitha omatemo ihe otaya vulu okumatukila kositola mbala mbala.

Aanafalama ngele taa munu oohi, ihaya tameke owala koohi oonene, ihe yamwe ohaya tameke kuuhi mboka uushona lela.

Aanafalaama mboka haya tekula oohi, ohaya kala yena esiloshipwiyu lyokuwopaleka moondama moka muna oohi. Ano taya kutha mo iinima mbyoka ya luudhika mo , noshowo okutula mo omeya ga yela .

Aanafaalama oyiivule, aanafaalama mboka haya munu oohi oyena uundama wiivule. Opena mboka yena uundama uushona muna oohi ooshona naamboka yena oondama oonene muna oohi ondhindji.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaya kala ye na elalakano lyo ku tula mo omeya omayelele moondama dhawo osho wo oku pe la mo oohi dhawo iikulya.

Aanafaalama mboka yena iikunino yawo yiimeno yi ili noyi ili, iimeno yawo ngele ya thiki pethimbo lyo kutewa ,oha yeyi teya, etaya tula niikwatelwa, moka haye yi fala komaalaka, yaka landithe.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ngele oohi odha thiki pethimbo lyawo, dha koka nawa, aantu ohaye dhi kuthamo moondama, opo yedhi kuthemo taya tula momayemele nenge miifwagafwaga, opo yaka landithe nenge ya ninge osheelelwa.

Aanafaalama mbono ha ya munu oohi, oha ya kala yena okandama kamwe, nenge uundama wuvilithe po pukamwe, moka ha ya kala yena mo oohi ta ye dhi te kulile mo, ano ta ye dhi pe lemo iikulya, no sho woo oku tulamo omeya ga yela.

Moshilongo ngaashi Angola, oshi na iikunino yi na omabanana,. Aantu oha ya yi owala ee ta ya ka teya, ee ta ya ka landitha iiyimati yawo.

Omuntu ngele owa sa ondjala oho yi kehala hoka haku landithwa iikulya e to pula wu pewe okayaha koye ke na ongalamwithi yaShiteni noshowo onyama ndjoka hayi kala yi li metiti noshowo okakunwa koye ke li pooha.

Omboga ndyoka yopa shinanena ohayi kunwa yili momikweyo ano hayi kala ya lambathana kehe yimwe oyili pehala lyawo opo yi koke nawa.

Kombanda yoondundu dhimwe oto adha kwa mena oomwiidhi noshowo omiti mpaka na mpeyaka.

Aantu ngele taya kwata oohi ohaya longitha oonete dhili pamaludhi. Pena mboka haya longitha oonete oonene. Mbano ohaya kwata oohi odhindji.

Mombuga ohamu kala muna ooondundu dhi ili nodhi ili pena oondundu dhoka dhomamanya po opena wo po opena wo oondundu dhoka dhevi.

Omagumbo gamwe ohaga kala ga tungingika nawa noonkondo, e to adhamo uumeno wa kunwamo hawu kala wa ziza nawa molwashoka ohawu silwa oshimpwiyu shoku tekelwa kehe esiku.

Monale aantu kayali haya longitha oohauto, oshoka kadhali dha ndulukwa po natango, ihe okwali haya longitha oonkambe onga iiyenditho yawo, okuza pehala limwe okuuka kehala ekwawo.

Oohi ngele tadhi munwa kaanafalama ohadhi kala dha tungilwa okandama kadho moka hadhi kala dha tulwa hadhi pelwa mo iikulya, opo dhi koke nawa nosho wo ohadhi tulilwa mo omeya ga yela.

Momahala ngoka haga thikile aatalelipo ohamu kala tamu monika nawa noonkondo. Hamu kala muna omalamba ga tema nawa oshowo oosikopa dhina omambo goku lesha iinima yi ili noyi ili.

Moondundu omu na ondjila ndjoka ya taakana yoku enda aantu opo kaa ya kane ngele taya zi kehala ekwawo yu uka kehala limwe.

Moondundu ohamu kala muna omamanya omanene, mo ishewe ohamu kala mwa mena iimeno ngaashi uumwiidhi mboka hawu kala wa ziza, wumwe ngele inawu mona omuloka gwa gwana, ihawu kala wa ziza nando.

Aanafaalama ohaya kala ya kuna iikunomwa yawo yi ili noyi ili, pena mboka haya kunu omwanyangwa, pena mboka haya kunu oonyanga nenge omahangu nenge iinima yilwe.

Aanafalama ohaya teya iinima yi ili noyi ili. Ano opena mboka haya teya, oonyanga, omahangu, omboga ano omboga yopashinanena nosho wo iinima yilwe.

Omahala ngoka haga thikile aatalelipo mbono hayeya moshilongo ohaga kala gandulukwapo nawa tapu kala puna nehala lyokutala etango ngele tali ningine.

Eyoka osho oshinamwenyo shimwe sha nika oshiponga noonkondo. Ano ogeli pamaludhi yiili nogiili. Nongendji ohaga adhika momakuti.

Mongashingeyi aanafalama ngele taya longekidha evi mokukuna iimeno yawo, ohaya longitha uushina mboka uushona wanuninwa oku longekidha evi. Ohaya ningimo nawa miikunino yawo, opo ya vule okukuna.

Momagumbo gaataleli po, ohamu kala muna omalamba ga tema nawa oshowo ohapu kala puna ehala moka taya vulu oku tema omulilo gwawo, e taya kuutumba, taya popi oohapu dhawo.

Aanafalama ngele taya munu oohi opena yamwe haya kala yena uundama, po opena yamwe haya kala yatula uunete momeya, ye wu dhika wafa uugumbo omo haya tekulile oohi dhawo.

Aanafaalama mboka haya kala ya kuna omatama ohaya ningile omatama gawo uungodhi hoka omatama haga kala ga tsilikwa sho omatama taga koko itaga kala pevi ihe otaga kala pombanda.

Ondjamba oyo oshinanwenyo shimwe hashi kala tashi monika nawa. Ondjamba oyina oonkondo odhindji yi vule iinamwenyo oyindji yomokuti.

Aanafaalama oyendji oyena omikalo dhawo dhiili nodhili dhokukala yapungula omeya. Opuna yamwe mbono haya pungula moondoloma oonene, opuna yamwe haya pungula omeya muundama noshotuu.

Omukalo gopaife ngoka aanafaalama haya longitha gopashinanena, oongoka gokukuna iimeno momashina, ano iimeno ihayi dhengwa ketango, ihe omu na omalamba ngoka haga kala ga minikila iimeno oowili dhi li omilongombali nane esiku kehe.

Aanafaalama ngele ya kuna iimeno yawo, ohaye wu kunu muunailona uuluudhe taa kala taye wu tekele, nokonima shampa wa koka ohaye wu kutha mo muunayilona moka e taye wu tula mevi.

Shiyenga shaNangombe ngele shega dhenge pevi momeya ohamu mene iimeno yi ili noyi ili mwa kwatelwa omavo oshowo iimeno yilwe.

Aanafalama oya kongopo omukalo gumwe gwoku tekela iimeno yawo. Monale aantu okwali haya tekele iimeno taya longitha uuyemele, ihe ngashingeyi aantu shoya landa omavi omanene aantu ohaya kala yena ominino dhomeya dha taakana miikunino yawo.

Aanafaalama nenge aantu, ihaya munu owala oohi, ihe opuna aanafaalama yamwe mboka haya munu wo noondjuhwa. Mono haya kala yena iikunino yoondjuhwa.

Mombuga sho ihamu lokwa komvula unene ito adha mo naana iimeno ya ziza nawa. Oto adha mo omamanya, uumwiidhi wa kukuta nomiti wo.

Aanafalama ngele taya muna oohi ohaya kala yena esiloshimpwiyu lyoku opaleka mokandama moka hamu kala oohi esiku nesiku.

Momahala moka hamu tekulilwa oondjuhwa ohamu kala mu na iikwatelwa mbyoka hayi kala yi li mokati koshikunino hayi kala yi li itano nenge yi vule po. Moka hamu tulwa iikulya yoondjuhwa.